Machin bodejum, be taya balenjum, da sit jei giddo jodata boh balejum, machin do naftira be nybam petur bedo naftira majum gam jahagal, daga pellel fere yahugo pellel fere..

Fillait be takaire. Takaire mai don pepesup kusel ha nder, ha fillait mai bo don Rowti nyamdu on je himbe India. Bedon naftira be Fulawa, be Yist, be wadira dum

kondo on je ɓe naftirta ha kichin, ɓeɗo naftira ɗum on ngam ɓe siga tattashe, ko tingere ha nder, ko kuma ɓe naftirta ɗum ngam ɓe lalita kayan miya ha nder, ɓeɗo defira be majum on ha kitchen.

Cosmetic hunde on je Pawnee je rowɓe, cosmetic shafi hundeji je debbo naftirta ha gasa, ko je naftirta haa laral, ko je faunirta ha yesso ndaɗum do kashi kashi ha supmaket.

Bakuru, hunde on jeɓe hebata ɗum diga biriji. Toh ɓe dirɓi biriji ɓe biɗɗi, wadi tunkusa ɓe tama, ɓe sa'a, toh be uni ɗum ɓe wawan ɓe nyamira be doya, be gurka, be hundeji ɗuɗɗum, mere tan ma ɓe ɗo nyama baakuru.

Gofdo do Jodi kofi tangaram, jei glas fadi ka mutu, bedo naftira kofi mai un gam be nyarira diyam Koh juice, Kofi Mai to do'e ha leddi do pusa be lau.

Hufnere be soks sanyinga, jei juɗe ɓeɗo sanya ɗum be ulu, je ɓikkon on, ɓikkon keccon ɓeɗo watina ɗum heɓa faddaɓe jaagol ha kusɗe be ha hore, ɓeɗo naftira bemai wakkati jaagol on ɓurna.

Goɗɗo gorko danejo "oɗo mori ha hore mako, Oɗo wati gilas ha gite mako, Oɗo wati yeri ha noppi mako, Oɗo ɓorni suut je les danejum be dow ɓalejum.

Suudu tankiika bee taays, ɗo penti penti feere-feere gudaa ɗiɗi, penti hedi sera too ɗo, ɗo waɗi pink penti, hedi ɗo boo ɗo ɓalwi, ndaa siilin haa suudu man ndaa bol jey hokkata haske.

P, o, p nyiɓalo je jamanu, Nda ɗo penti danejum nda hite lamtarki ɓe lumbi ha nder. Nyiabalo, on je jamanu je jotta, Nyiɓalo pewɗum boɗɗum.

Dereke’en worbe ha pellel fijugo basketball. Pellel mai do tanki, nde dereke’en mai bedo borni limse fijugo basketball mabbe bedo padi pade bedo diwa, fija.

Comprehensive school sing bod je watta talla je makaranta, makaranta man bo ɗon primary ɗon nursery ɗon pre-nursery, makaranta man ɗon on ha fattude rijiyar zaki biri Goggo.

Jungo deɓbo takki lalle oɗo toppa ɗan'wake ha nder fahannde, fahande je woni hadow yite ɗo dolla. Ɓeɗo waɗa ɗanwake man be fulawa be gurka, ɓeɗo nyamira ɗum be citta be nyebbam be maggi.

Derke'en worɓe ha pellel dimbugo ɓalli. Ɓe ɗo waɗa eksasais on be jamɗe kala-kala, heɓa ɓalli maɓɓe jarta, heɓa vo'ina ɓe ɓandu, ta ɓe siga deeɗi. Ɓe ɗo yoba cede on bo yaha waɗa.

Halagaaje ɗiɗi ɗon lummbindiri, halagaje mai rawon ɗon kuma goldin ɗon, ɓeɗon wata halagaare on ngam pawne, rewɓe bee worɓe pat ɗon naftira halagaare, amma ɗon halagaare jei rewɓe ɗon je worɓe tan bo.

Nyiɓalo njamanu be penti danejum, pop on ha dou mai, nda fanka bo je hokkata hendu, nda haske bo je lamtarki danejum ha dou mai.

Banniimaajum on, ngam ɓe ɓili ba huunde, ɓe ɗo siga ɗum on haa Kicin, ɓe ɓila cookaliiji jey haako, koo kuma ɓe ɓila towel je ɓe naftirta haa Kicin.

Mangoro manga manga guda nai, furut on jei ɓe yarata bannin ko kuma ɓe waɗa jus be maajum. Ɓe ɗo aawa ɗum on ha leddi ha wara mauna waɗa leggal den vurtina ɓikkon mangoroji ɗuɗɗum.

Fulawaji kala kala, ɗon ɓokko ɓokko be boɗeejum, ha sera to bo nda fere kala fere, ɗon ɓokko ɓokko ji bo ha totton. Ɓe ɗo naftira be fulawa ngam ɓe faunira pellel ha saare ko sibiti ko makaranta.

Lekki on je ɗon hoosi Vitaminji kal-kala, ɗo mari Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B, ɗon Iron, ɗon Zink, ɗon Magnisium, pat haa nder man. Ɗo ɓeddina goɗɗo sembe bee Vitamin haa ɓanndu.

Manga ɓokko-ɓokko ɗo vindi hemani, ɗo vindi nyebbam kwakwa on woni ha nder mai, ɓe ɗo naftira be nyebbam kwakwa on be defira, ko kuma be wata ha gaasa, ko kuma be wadira lekki.

Nderke'en guda na'y derɗiraɓe, ɓe hosi hoto, ɓeɗo moosi. Goto ɗo - ɗiɗo wati kare danejum, goto ɗo wato kala boɗejum, goto ɗo wati bulu, ɓe pat ɓeɗo kifni-kifneeje maɓɓe.

Nyi ɓaalo jamanu ɗo tanki be intact loks, ha sera mai nda leddi mere ɓeɗo awi filawa ji kala kala ha totton nden ɓe ɗo faddi ɗum be intact loks fere, ha sera mahol mai bo

Aji ɗuɗɗum ɗo jeri haa do koltaya. Don daneji, ɗon ɓaleji, nden ɗon yeloji. Himɓɓe ɗo nasta motaji on ngam ƴumma daga wuro fere yaha wuro fere, ko daga fattude fere yahaa fattude fere.

Fankaji peetel peetel jeɓe naftirta ngam ɓe nanira hendu, fankaji mai goɗɗo, peetel peetel on goɗɗo wawan joga ha juɗe mun yaha ha yadata fuu, fankaji mai feere ɗon naftira bee batir feere bo ɗon waɗa caaji.

Rowbe be gorko goto. Beɗe wati kare al'aɗajimabbe. Beɗo wati olɗiji ha nɗaɗe mabbe. Beɗo wati olɗi ha juɗeji mabbe. Ɗen mo chaka ɗo nanɗi ba oɗo mari lamu. Oɗo wati hunɗe fere ha hore mako.

Kanumfari be citta, ha nder plet. Ɓe ɗo naftira ɓe defira ngam urna yamndu, kuma ɓeddina nyamdu urugo. Ɓe ɗo naftira be mai ha ko nandi soɓo, be kunun aya fu.

Tebur. Kolo mai ɗo waɗi pink. Pellel on jei himɓe jooɗata nyama. Himɓe jooɗan on haa dou korwal mai, sai siga nyamduji mai bo ha dou tebur mai jei woni ha caka.

Tivi stan, ɓe ɗo naftira ɗum on ngam ɓe siga ha tivi, be dekooda, be rimotji. Nda be waɗi drowa, je a maɓɓititta a siga ko a mari haaje pat. Ha les tivi stan mai bo, kosɗe mai ɗon ɗo waɗi silva.

Mofgal worɓɓe, ɗiɗi ɗo fija gala, goto ɗo joɗi ha ledi, ha yesso mako ɗon gene, ɗiɗi fijata mai bo ɓe ɗo ɓorni kare kala ndiyam goro, ɗon laro ɓe bo ha sera.

Tumatur, hunde on jei ɓe waɗirta haako be maajam. Ɗon boɗejum nden ɗo mari ndiyam-ndiyam, nden wola citta. Ɓe ɗo waata ɗum ha stew, fere bo ɓe ɗo taita ɗum bannin ha dou nyamdu nyamira.

Dereke'en gudaa tati, ɓe ɗo pellel kuugal, ɓe ɗo fawna pellel may heɓa vooɗa. Ɓe ɗo jogi "bolom-bolom" uppa, nden ɓe ɗo waati leppi daneeji bee "cuudi" ha pellel may. Ɓe ɗo fawna "teebul" jey Amariya "kookuma selebirant" jey jooɗata.

Jirgin ruwa manga danijum ha chaka mayo manga, ɓeɗo naftira be jirgin ruwa ɓe waɗa yadu be mai, daga leddi fere yahugo leddi fere, nden ɓeɗo wata lemseji daga leddi fere yahugo leɗɗe fere, ɓeɗo waɗa kasuwanci be mai.

Chokaliji un kala kala jei be naftirta be mai be defira ha kicin , don jei sa'ugo, don jei gautugo, don jei defugo, dadum do pat kala kala, bedo naftira be mai, nda don balak, nda don pupul, nda don girin, pat boh nafu mai fere fere.

Rowɓe on haa nder fattude. Ɓe ɗo waati himarji, woɓɓe ɗo waati niqabji. Ɗon danki haa sera, saaluji himɓe fere haa sera. Bana ɗum moftorde mauludu on.

Derke’en worɓɓe ha pelel fijugo bol je kosɗe, ɓeɗo wati limse bol ji maɓɓe ɗanejum, den ɓeɗo paɗi paɗeji maɓɓe ɓe soks ɗanejum ha kosɗe maɓɓe, ɓe ɗo fija bol on ngam dimɓugo ɓalli.

To ow di wol de

Ngajiri butali, defiga ha nder pilet daneejuum, inde majuuum ɗan malele, ɓeɗo nyamira ɗum be manja, ɓe citta, ɓe tumatur, ɓe tingere nda cokali ha sera pilet maibo, ɗo jooɗi ha dou kapet.

Eya firaya, ɓeɗo naftira be mai ha kichin, do naftira on behite lantarki ɓeɗo wata dankali ko kusel ko hundeji fere ɓe sa'ira ɗum na be nyebbam ba naftirta be hendu mere on naftirta.

Sarka manga, be yeri, be halagari golding, roɓe ɗo naftira ɗum gam paune, wawa Latta goldin ko silva ko kala kala fu, ɓeɗo watira ɗum gam ɓe faunira.

Alluwa on je watta talla je pellel nyamugo je jamanu, nda ɓe ɗo zani kala nyamduji je ɓe sorata ha pellel mai, ɓe ɗo wati fone numba maɓɓe to goɗɗo yidi taɓɓita ɓe.

Leeso ɓalejum, be hore mai daneejum, ɓe naftiri be kaatako un ɓe wadiri leeso mai. Nda don durowa sera leeso, ha sera leeso mai. Ɓe ɗo naftira be leeso walira kuma ɓe faunira suudu.

Guduma zarto hundeji kala kala je ɓe naftirta ngam ɓe soffa leɗɗe, ɓurna soffoɓe leɗɗe ɗo naftira be iri hundeji majum ngam hoitina ɓe.

Ta, inga petel petel be lemu ha sera majum, Ɗum furut je ɓeddata njamu ha ɓandu, To goɗɗo nyauɗo ko likita en ma ɗo hokka ɓe shawara ɓe nyama furut. Ngam ɗum boɗɗum masin ha ɓandu goɗɗo.

Deftere on je dina tajwid. Mo fassiri deftereman kanko on Muhammad Ibn Abdulwahab. Deftere mai ɗobe kovaa buroun be milik, Nden tawhid mai ɗo vindi manga manga, Sai ha seramai bo inde vindi ɗo deftere mai.

Ɓikkon worɓɓe pukaraɓe, ɓe goɗɗo fere nandu lamɗo, ɓe yottini jangirde maɓɓe, ɓe ɗo jogi alluha ji maɓɓe, ɓe certificate maɓɓe, je hollata ɓe yottini mai.

Ɗarugal, ɗiresin mirro ha nɗer suɗu. Ɗo shirye be kondo ha sera mai. Ha ɗow mirro mai ɗon humraji. Beɗo naftira be ɗarugal mai on be faunira, be kuma sigugo hunɗe faune ji ha ɗow majum.

Fitilla'on jei hokkata haske, nden ɓe caajai ɗum on bee hiite lantarki, heɓa goɗɗo naftira toh jemma waɗi wala hiite lantarki ah kunna ah haskira, to hiite lantarki warti ameeta ah ɗisa ɗum.

Lipglos nyaɓbam hunduko ɓeɗo wata ɗum on ha hunduko ngam faune ko ngan ko ngam ɗiggina hunduko ko ngam haɗa ɗum yorugo, musamman ma Wakkati jangol ɓurna roɓe on naftirta be Majum.

Tire be hitorgo, be takaire be kofi jei yarugo ndiyam. Tasaaje on jei rowɓe naftirta ha kicin. Goɗɗo wawai wata nyiri, be haako, be ndiyam, be hunde fere ha taaso gotel mai, ɗo maɓɓi.

Mase ha nder pilet danejum be bakuru uni nga ha seramai. Mase hunde on je nyamugo, be hunde suno pat. Ɓeɗo wadira mase on be marori keccum.

Sukul direebaa. Ɓeɗo naftira ɗum on ngam ɓe maɓɓita hundeji to vonni. Ɓe maɓɓita ɓe lara damuwa mai tobe timmini ɓe meta ɓe maɓɓa. Ɓurna makaanikien ɗo naftira, be irin gyaroɓe ko shafi tivi en, riimot en, be ko nandi bannin.

Worɓe ɗo mofti jooɗi ha nder varanda, ha les danki, ha yeso maɓɓe nda mashinji. Ɓe ɗo ɓorni jompaji, ɓe ɗo waati hifneje, nden ɓe ɗo paɗi paɗeeji, nden holli ba ɓe ɗo suni on ha mofgal mai.

Ɓedo waɗira ɗum on be katako. Ɓurna ɓe ɗo darna ɗum on ha palo ko ha kicin, ngam ɓe sigira tasaje ha nder, ko kuma ɓe faunira pellel be maajum, nda ɗum daneejum be maɓɓode ɗo dari.

"Strengthening conditioner silicone free" huunde on jey ɓe naftirta ha hoore, ɓaawo ɓe looti hoore bee "shampoo" sey ɓe waata "conditioner" may bo ha dow hoore may, heɓa vo''itina gaasa, ɓalwina gaasa nden ɗiggitina gaasa.

Fawni be kafet girin. Nda koromje ha palo mai guda tati, nda tiri sita nda one one sita. Ɗon piloji bo ha dow koromje mai .Ha hedi sera ni nda filawaji girin, nda mahol bo ha hedi serato.